Issi yelaga puulanchchaa addussa macca na'iya ba qooriyan cilicciliya worqqaa wottada sinttawkko simmada xeelaydda eqqaasu. Ippe sintta baggaara bootta kaamee ogiyaara biidi de'iyagee beettees, haddirssa baggaara issi yelaga na'iya o xeeliyidi eqqiis.

Heezzu wolaytta gulantta keettati maaraara de'oosona. Etappe sintta baggaara oyddu adussa qoriqoro keettati de'iyaagaappe guyye baggaara adussa doozati dicciiddi de'iyaageeti beettosona.

Cora asay issppe eqqidi irkkaniya zeeriiddi de'iyagaa giddon issi etayyo kiitaa aattiiddi de'iya adussa karetta kootiya maayda karetta bitanee sinttawukko simmi xeelliiddi pudeera eqqiis.

Tukkiya uyiyo keettan oydiyan marara heezzu gastta attuma asati uttidosona. etappe sintta baggaara issi attuma yelaga na'aay boottaa shurabiya maayidi etakko xeellidi uttiis. guyesa baggaara issi yelaga na'iyaa tukkiya tigayda deawusu.

Cora asayi issippe mittaa kuwaa giddon yaa"aa uttidi haasayoosona etappe sintta baggaara oydee maaran de"iyagaa bollan issi bootta shuraabiya maayida qophiya ba huuphiyan wottida gastta bitanee haasayiiddi de"es.

Cora attuma asati issi aduussa miittay dicci uttidaaga kuwaa giiddon maaran dooddidi uttidoosona. etappe sintta baggaara issi gastta bitanee bari shayaan gaabiyaa yeeggidi etayoo kiitaa aattiidi de'ees.

Issi xaacee bari ooso man"iyan sinttawukko simmi xeelliiddi bari kushiya oydiya bollan zemppissidi uttidaagaappe sintta baggaara A sunttaanne A oosuwa qonccissiya karetta meran xaafetta xuufeti de'oosona. Appe sintta baggaara issi karetta bitanee akko simmi xeelliiddi haasayees.

Cora yelaga macca naatinne attuma naati wolaytta wogaa qonccissiyaa puula maayuwa maayyidi maaran baali helelliyya kaaa'ide de'oosona. Etappe sintta baggara issi gastta attuma bitanee malikkaata oyqqidi puunide de'ees.

Hisaabiya maxaafa 11ntta kifiliya giya ordde xuufee bootta meran xaafettidi salo mera karddaadaa bollan de'iyagaappe garssa baggaara 12u quxuree xaafetti uttiis. Appe ushachcha baggaara heette malaatati beettoosona.

Naa"u goshshawu kessido boorati maataa miiddi issoyi issuwa xeellidi karen eqqidosona etappe sintta baggaara issi adussa bitanee xorqqayyiya bari shayaara duge yeddidi etakko simmi xeellidi eqqis.

giyaa giddon maayuwa bayzziyo man'iyan issi adusa karetta bitanee bootta koottiya maayidi sintawukko simmi xeelid eqqiis appe sinta bagaaara issi adussa macaassiya shamanawu oychaydda de'awusu.

Issi keexxeti uttida keetta giddon heezzu yelaga attuma naatinne naa''u macca naati sinttawuko simmi xeellidi uttidaahetupp sintta baggaara issi gastta bitanee bari shayyan gaabiya maayidi sinttawukko simmi xeellidde oydiyan uttiis.

Oyiddu gediyan bululiya bootta kaamee wogga kaamiya ogiyaara biiddi de'es. Appe guyyessa baggaara issi guyyiya kallo gidida adussa kaamee de'ees. A bollankka "maariyamo" yaagiya xuufee kaqetti uttis.

Issi yelagaa attuma na'ay oraatta caammaa woottidi oraatta suuriyaa giixxidi sinttawuko siimmi kaamiyaa ogiyaara biidi de'ees.

cora asay uttidi goyniidim de'iyagaappe sintta bagaara karetta adussaa bitanee bootta shuraabiya maayid wongelaa tiran qoomidi sintawukko simi eqqidi qaalaa yootidi de'ees.

tohossa toophiyaa dalgga mattiya yaagiya boottan xaafetidda xuufiyaappe garssa baggaara palayyida de'iyaa tohossa toophiyaa dalgga erissiyaa haraphe malaatiya de'awus.

Issi yelagaa macca wodala ganjjiyaa cengurssaa xoqqu oottidi odiyaa buquraa oyqqada issi gasta bitaniya oychchi zaaruwa oychchaydda de'awusu. Ippe sintta baggaara yelaga naati maarara eqqidi o xeelloosona.

Keettaa puulayanaw asay tiyiyoo qalamiya bayzziyo keeettan issi yelaga na"ay oydiyaa bollan uttidi bari silkiyaa duge simmi hokkidi xeelliiddi de'ees. Appe sintta baggaara issi gastta attuma bitanee buquraa shammanawu yiidaagee aakko simmi eqqidi haasayyiiddi de'ees.